Momahala ga gamenwa otuli hatu adhamo oondunda nenge tutye omalukalwa ngono tuli hatu futile uuna tatu iyadha tuna oondjila oonde tuye hoka twaza tulale po esiku ndyono.

Shiyenga shaNangombe ngele ega dhenge pevi, omeya ogeli haga kunguluka yo aantu oyeli haya dhike oonete dhawo momeya nelalakano omeya sho taga ngunguluka go taga etelele ko oohi tadhi kwatwa moonete.

Omahala gagamenwa otuli hatu adhapo iinamwenyo yomokuti yi ili noyi ili. Iinamwenyo mbika ohayi kala yili momatonatelo gaantu mboka haya longele mo mpono mbyoka ya adhikwa yenamo uunamwenyo uushona nenge tutye yavala uunamwenyo mboka ohawu kuthwako wu katekulwe kaantu tuu mboka opo wuyape oku ya mokati kiikwawo.

Oopoloyeka dhokoofalama ohadhi ningwa omvula ayihe onkene ngele otwi iyadha tuli pokati komvula, shiyenga shanangombe ineegadhenga pevi, aanafalama ohaya kutha ominino dhaza moondama noshowo muunala yatekele iimeno opo yimene.

Momathimbo ngano aantu ihaya longitha we omatemo okulonga momapya ndele, oyeli haya longitha omambakumbaku ngoka hage tu pululile tse tatu kunu mo oombuto dhoka twahaka okumeneka.

Muunafaalama woohi aantu oye li haya tekula oohi nelalakano lyoku landitha yaninge oongeshefa. Ohaa landitha opo yavule okumona iiyemo yawo noshowoo okukalekapo oshiyelelwa megumbo opo yawape okukandulapo omukaga.

Mokuti otuli hatu adhamo oothayila dhoonanda uuna aatalelipo yaka talelapo taa iyadha kayena mpoka taya lala, oyeli haya kakonga mpoka taya adha oothayila dhika yo yashuwe okumona omulalo.

Komahala gokuushimba otuli hatu adha ko omamanya niikulundundu, koombinga dhokokuti huno otuli woo hatu adha ko iihwa yamena noshowo iiyamakuti ngaashi oondjima.

Aanafaalama oye li haya tekula oondjuhwa nelalakano lyokumona mo omayi, ngoka haye ke ga landitha po komahala gomalandithilo. Oondjuhwa nadho wo ohaya vulu oku dhi fala komahala gomalandithilo opo ya vule okumona mo iishoshela.

Mokutekula oohi, ngele oohi dha kolo, aanafaalama oye li haa yi mo mondama, taa kutha mo oohi ndhoka dha kola, ya wape ye ke dhi landithe po, okukukutika nokufala komagumbo.

Muunafalama omuli muna iikwamboga mbyoka hayi tila okudhengwa koonte dhetango onkee aanafalama oyeli haya kambadhala okutsika nokumeneka iimeno mbika pomahala ga gamenwa ketango.

Omavi nomamanya gandumbala guka mombanda ohatu githana ondundu, ondundu dhika ohatu dhadha komahala gokuushimba hona hatwadha kwamena omwiidhi nosho wo uumeno uushona ohaku kala wo oondjima

Muushimba omu na uundundu ndhoka dha ningwa po komavi nomamanya gu uka mombanda. Komahala ngano ohatu mono ko omagumbo, omagumbo ngono unene ohaga kala gaatiligane mboka ye na oofaalama dhawo dhi li popepi.

Momagumbo gopamuthigululwakalo aayenda oyeli haya tulilwapo iithima, ondjuhwa yoshiwambo nosho woo omboga yikwatelepo omuthigululwakalo uuna yaka talelapo.

Aatalelipo ngele yeya okutalela po oshilongo ndele tayii yadha kaayena mpoka taya lala ohayeende yena ootenda yavule okuninga oontanda dhawo mpoka taalala, omasiku ngoka yeli moshilongo moka.

Pomahala ogendji gomayinyanyudho noshowo poombelewa, opu li hapu menekwa oongwena. Oongwena ndhino ohadhi kala tadhi silwa oshimpwiyu, tadhi tetwa dhi kale dha yelekana, dho dhi kale dhi li tadhi monika nawa.

Aanafaalama oyeli haya kunu omiti muupoto nelalakano aantu sho ta ye ya okulanda yakatsike komagumbo gawo oyeli haye wu sile oshimpwiyu , nokuutekela omeya no ku tala kutya ngele owuli ngaa muukolele wuli nawa?

Komahala gokuushimba nosho wo moombuga, otu li hatu adha ko oondundu, ndhoka dha ningwa po komavi mumwe nomamanya. Oondundu ndhino odhi li hadhi tu kwathele uuna omvula ya loka unene, hadhi tu kwathele okukeelela omafundja.

Komahala gokuushimba, otu li hatu adha ko omagumbo ogendji ga tungwa pondondo yopashinanena, ngoka haga kala ga tungwa mu na omalusheno, omeya, mo omwa kunwa omiti dhi ili nodhi ili.

Momapya gaanafalama otuli hatu adhamo ominino dhoka hadhi teke omeya okuza moondama nosho woo muunala ohadhi longekidhwa nelalakano lyokugandja omeya komiti nenge tutye kiimeno uuna omvula inayi loka.

Moshilongo otu li hatu adha mo oomina hono aanongo haya yi yaka konge ko omamanya. Omamanya ngano ohatu ga longitha oku longa iinima oyindji ngele gayi koofambulika.

Omvula ngele oya loko moshana noshowo moondombe otuli hatu adhamo omavo gamena ngono hatu fulumo ngele omeya gapwine tukalye komagumbo.

Iikwamawawa oyili yili pomaludhi ogendji, mono tuna mo uudhila, oondjuhwa nayilwe iikwawo. Muudhila otwa kwatela mo edhila lyedhina ontsa, ndyoka lyili hali mono kokule.

Mokutekela oohi aanafaalama ohaya kwashilipaleke nokutonatela kutya moondama omu na omeya. Ngele omeya ogeli mo omashona , ohaya gwedhwa mo opo ya wape okutula mo oohi.

Dhimwe dhomoopoloyeka ongaashi: aantu okutekula oohi ,moka aantu haya pewa ootendela ya kale taya tekula oohi ko konima yethimbo aantu taye ya okutala kutya olye a tekula oohi nawa.

Miikwamboga otu na mo oomboga dhomaludhi ogendji. Otu na mo omboga ndjono hayi mene molupe lwongonga. Omboga ndjino ohatu li omafo gawo nongele ya kolo aanafaalama ohaye yi fala komahala gomalandithilo.

Momahala ga gamenwa oto adha mo iiyamakuti oyindji yimwe yomiiyamakuti mbika ongashi oosino noshowo uumenye mbyoka yili hayi li omwiidhi yo tayi nu omeya tayi adhika moshana.

Iikwamboga yimwe ngaashi oomboga dhopashinanena, odhi li hadhi tila oonte dhetango, onkene ano aanafaalama ohaa meneke iimeno mbika meni, moka haa tula mo shoka sha pumbiwa ngaashi omeya.

Embungu olyo oshinamwenyo hashi monika shafa ombwa, embungu oha li adhika mokuti moka hali kala ta li nyanga shoka lina okulya muunamwenyo mboka uushona oshoka oha li li owala onyama.

Onduli oyo oshinamwenyo hashi adhika pomahala ga gamenwa. Oshinamwenyo shino oshi na othingo onde. Ohashi li omafo ,sho ohashi nana aatalelipo ye ye ya talele po oshilongo molwa uukwatya washo.

Oongombe odhili hadhi tekulilwa omauwanawa ogendji, hatu mono mo omahini ngono gokunwa noku e lela, onyama, yo iipa yawo oyili hayi longithwa oku ninga iikutu nayilwe po.

Aanafaalama yoku tekula oohi oyeli haya tekula oohi dhomaludhi gi ili nogi ili nelalakano lyoku landitha noshowo aatalelipo ngele tayeya moshilongo ya tale oohi dhoka tadhi vulu ku adhika moshilongo.

Moombuga omuli hamu adhika omamanya nevi ekukutu otuli woo hatu adha mo iimeno mbyoo hatuyi ithana uu !Nara, iimeno mbika ohayi vulu oku kala tayi koko nonande kapena sha omeya.

Oondundu odho omamanya omale go pawushitwe ngoka hatu adha kiitopolwa yokuushimba, komamanya huka ohaku adhika uumeno uushona wa mena nosho wo oondjima. Omahala ngaka oha ga nana aatalelipo ye ye yatalelepo oshilongo, go ohaga keelele wo omafundja.

Oongombe odho iitekulwanamwenyo mbyoka hayi tekulilwa omalalakano ogendji. Omalalakano ongaashi okulanditha, omahini, onyama yo niipa yayo oyi li hayi longithwa miilongomwa oyindji.

Momapya gaanafaalama oyendji omuli hamu adhika ominino dhoka hadhi kala dha kutha omeya okuza moondama, muunala noshowo momilonga nelalakano lyoku tekela iimeno uuna omvula inayi loka.

Uunafaalama woku tekula oohi owuli wuna iilonga yoku tala kutya omeya ogeli megameno ewanawa. Oohi odhili tadhi hupu nawa. Kapuna dhimwe tadhi si shaashi momeya mwa yasha inashi pumbwa oku yamo.

Aanafalama yuunamapya momapya gawo oye li haya limimo muna oondjila. Oondjila dhino ohadhi tulwa po nelalakano pweende ominino dhomeya go ku tekela iimeno uuna omvula inayi loka.

Uuna evi tali adhika lyaana uuhoho wa gwana, aanafaalama ohaya kutha uupoto taya kongo omavi ngoka ge na uuhoho palwe, yo taya meneke uumeno muupoto mbuka wu li momudhingoloko gwa gamenwa moka mu na omeya nombepo noonte dhetango.

Miikunino otuli hatu adha mo ominono dhomeya. Ominono dhika odha za moondama, dhimwe odha za muunala, dhimwe odha za woo momatale, nelalakano lyokugandja omeya kiimeno ngele omvula inayi loka.

Oondundu odho omamanya gopaushitwe ngono haga kala ganingwa komavi gandumbala mumwe nomamanya. Pokati koondundu ohatu vulu okwaadha po omeya. Omeya ngano ohaga kala gatala ma po uuna omvula yaloka.

Miikunino uuna shoka shakunwamo shapi nenge tutye sha kolo aantu ohayeya keteyo mono taakuthako mbyoka yapya taya fala komagumbo yakalye noshowo ya ka landithe komangeshefelo.

Uuna omvula ina yi loka, aanafaalama ahaya longitha oopayipi dhakwatakanithwa dha za momilonga, moondama, nosho woo muunala. Opo ya wape oku tutika evi lyomoshikunina manga ina ya kuna mo iimeno yawo.

Moopoloeka dhuunamapya , aanafaalama oyeli haya kunu nenge omiti ndhoka dhili dhapumbiwa moshigwana. Yo aakwashigwana tayeya okulanda taya ka tsika komagumbo gawo, tuwape tukale tuna omandhindhiliko dhaziza nawa.

Mokati komumvo, pethimbo omvula itaa yi loko, aanafaalama oye li haa longitha ominino. Ominino ndhoka tadhi nana omeya okuza momilonga, moondama nosho wo muunala, ya tekele iimeno yi vule okukoka.

Aanafaalama oye li haya tekula oondjuhwa , oondjuhwa dhoondumentu ndhoka haku tiwa omakondombolo , haga tekulilwa okulandithwa gena omwenyo noshowoo onyama yayo.

Pethimbo omukwaniilwa ena ondjambi, aakulukadhi komikunda dhili no dhili ohaya lombwelwa ya dhunge omalovu, eta yega tula moondjupa, taya ende ya fale komukwaniilwa, aantu yaka nwe.

Uushitwe woondundu nomamanya komahala guushimba, owu li hawu tu ete aatalelipo ya za kiilongo yi ili no yi ili. Oha ye ya oku tala omamanya noondundu yo taa futu iimaliwa moshilongo shetu.

Pomatala otu li hatu adha po iilandithomwa oyindji, moka mwakwatelwa oombuto. Oombuto dhino ohadhi kala dha yooloka, mono hatu adha mo oombuto dhiilya, omakunde, omapungu nayilwe ha yi kunwa.

Omaludhi guudhila opuna mboka hawu ithanwa oonguti. Oonguti ohadhi adhika dhili komano hoka dhatungila iihandhila yadho yokulala, noshowo okukala uunguti wawo, uuna dha vala.

Ndjima oyo oshiyamakuti shili molupe lomuntu. Oshiyamakuti shika ohashi kala sha londa komamanya nokoondundu komahala gokuushimba, sho oshili ha shili omayapula no kunwa omeya.

Miikunino yiikwamboga otuli hatu adhamo oomboga dhopashinanena, ndhono dhili molupe lwongonga, dhina omafo omazizi. Omafo ngano ogo haga liwa kaantu nangele dhapi, odhili hadhi falwa komahala gomangeshethelo dhikalandithwepo.

Pomahala ngaashi uupale aantu oyeli haya kunu po oongwena. Oongwena ndhino oyeli haye dhi sile oshimpwiyu taya kutha omambakumbaku yedhi pulule dhi kale thike pamwe.

Ombuga olyo ehala mono hatu adha oondundu dhomavi nosho woo iimeno mbyono hayi vulu okuhupa pokuma kapena omvula tayi loko. Mombuga ohamu kala mwa yela shekesheke ano tutye kamuna omwiidhi oshoka ihamu mono omata gomvula.

Aanilonga yomokuti oyeli haye shiningi oshipu kaatalelipo uuna taya iyadha yatalelapo oshilongo ya ya mokuti oyeli haya tulapo omandhidhiliko ngoka haga ulike kutya oyena okweendela peni.

Oongolo odho iinamwenyo yo mokuti mbyoka hatuyi adha momahala gomatalelepo. Iinamwenyo mbika oyili polupe loondongi, yina oodjila oondudhe noontokele, hayi nu omeya yo tayili oomwidhi, Naatalelipo ohay zi kiilongo yili no yili ta yeya okuyi tala.

Aanafaalama oyeli haya tekula oondjuhwa nelalakano lyo ku landitha kwaamboka tayi iyadha yena iituthi ,oku landitha omayi, onyama nosho woo uundjuhwena .

Omatama ngele ga pi mofaalama, aanafaalama oye li haya fala komahala gomalandithilo, ga ka landwe po kaanangeshefa ooyakwawo mboka ye na oofambulika ya vule oku tu ningila mbyoka hatu longitha okunikithila nawa miiyelelwa yetu.

Omahala ga gamwena moka hatu adha iiyamakuti. Otuli hatu pewa omakunkililo, opo tu kale tu li moohauto, oshoka iinamwenyo mbika yimwe ohayi kala ya nika oshiponga moka tayi vulu oku tu ponokela.

Nalenale aantu oya li haya longitha omatemo okulima momapya opo ya vule okukuna, ndele paife uuyuni owa humakomeho mono tatu longitha omambakumbaku tu pulule omapya tse tatu kunu mo.

Pomahala gomayinyanyudho ogendji, otu li hatu adha po omatala gomizile, moka mu na iipundi niitaafula. Tse otu li wo hatu adha po oondama dhomeya, mono ngele wu uvite uupyu, to yi mo wu ka yoge wu ikuthe uupyu.

Uuna omvula ya loka omeya tagakunguluka me shana otwali hatu adhamo oohi. Oohi dhika ohadhi ithanwa oomakende yo aanamukunda oha yeya tayakwata ya kakukutike noku kateleka ko maguumbo.

Pethimbo lyokwenye uuna tatu iyadha monkalo yomvula inaayi loka , aanafaalama oyeli haya longitha ominino . Ominino ndhoka ohadhi zi momilonga, moondama oshowo muunala, ya vule okutekela iimeno moofaalama dhawo.

Aanafalama yuunamapya, oyeli haya kongo oombuto dhomiti dhi ili nodhi ili, yo taya meneke muupoto, nelalakano aalandi sho tayeya okulanda, ohaya landa nuupu, taya fala komagumbo, yo yashiwe yekedhi tsike.

Ondjamba oyo oshinamwenyo hashi kala pomahala ga gamenwa, shi na omuthika nolutu olule, omakusti omanene nosho wo omukati ngono ha gu longithwa okulya nokunwa.

Limwe lyomesimano lyokutekela omiti nokutsika, olyo ndyoka kutya otuli hatu mono mo iihongomwa oyindji, iihongomwa mbika ongaashi iitaafula niipundi.

Oondundu nomamanya ohaga monika uunene pomahala gokuushimba moshilongo ngoka haga kala ge li mokati kokuti mu na omano nosho wo oomwiidhi. Ohaku kala ku na oondjima.

Pomahala mpoka ha pu talama omeya, unene tuu mooshana nosho woo pomatale, oha tu adha po omadhila ngono ha tu ithana ooHamutoka Kanyandi, omadhila ngono unene ge hole oku kala ta ga landula oongombe uuna dheya okunwa omeya.

Aanafaalama ohaya kunu nokutonatela uuhilili mboka hawu longithwa momagumbo, mokutula momahoka, okuteleka ya lye nokutula mu yimwe yomiikulya.

Muunafaalama wokutekula oohi, aanafaala ohaya tonatele oohi nokudhipa iikulya nosho wo okutala muundjolowele moka dhi li kehe esiku.

Onkadhindjuhwa ngele oya koko ohayi vala omayi, tayi utumanene, omayi taga tenduka tamu zi uuyuhwena, yo tayi kala tayi tonatele uuyuhwena mboka.

Pomahala ga gamenwa ohapu adhika iinamwenyo oyindji. Yimwe yomuyo ongaashi oonduli. Oonduli odho iinamwenyo yi na oothingo oonde, yi na omalwaala gomangwathi. Iinamwenyo mbino ohayi li omwiidhi.

Iingulu oyi li hayi tekulwa pomahala pu na uundjolowele, nelalakano aanafaalama ya wape okulanditha onyama ndjoka hayi longithwa momagumbo oku dhipipaga mo omukaga uuna pu na oshikukuta.

Omahala gomainyanyudho ngaashi puupale wokudhana omatanga. Aantu oye li haya kunupo omwiidhi ngoka hagu ithanwa ongwena. Ohagu sile oshimpwiyu mokuguteta gukale guthike pamwe nohaya longitha nduno omambakumbaku.

Aanafaalama yokutekula oohi oye li haya tekula oohi dhomaludhi gi ili, nelalakano opo aatalelipo ye ye ya tale kutya moshilongo otamu adhika oohi dhomaludhi geni po.

Pomahala guupale opuli hapu kunwa omwiidhi ngono hatu ithanwa ongwena. Omwiidhi nguno oguli hagu silwa oshimpwiyu noku tonatelwa. Aantu oyeli haya kutha uumbakumbaku ye gutete gukale guthike pamwe.

Pehala mpono ihaapu monika omata gomvula ohapu ithanwa ombuga. Kombuga ohatu adha ko oondundu, omamanya ko ihaku kala ku na omeya, oshoka omvula ihayi loko ko.

Muuyuni wopaife ihatu longitha we omatemo mokulonga momapya, otu li hatu longitha omambakumbaku ngoka haga pulula, tse tatu kunu, omvula tayi loko, yo iikunwa tayi mene.

Moondunda dhokulala mongashingeyi ohamu adhika mwa mangelwa oonete dhokukeelela oomwe. Ohamu adhika wo uutaafula nuupundi, uutafula wokutenteka omagadhi nayilwe. Omu na wo oombete dha longwa dhi na omatalashe omanene.

Monangashingeyi aanafaalama oyeli ya kotokela oshikukuta mono omvula taya adhikwa inayi loka, oyeli haya kutha ominino dhoka haya longitha okutekela omeya iimeno yawo.

Pomahala ga gamenwa mono hatu adha iinamwenyo yomokuti, aantu oya li haa nkunkililwa opo ya kale miihauto yawo mbyoka ye enda nayo, oshoka iinamwenyo mbika ohayi kala ya nika oshiponga pomathimbo gamwe.

Muuyuni wopaife aantu ihaya longo we nomatemo, ndele ohaa longitha omambakumbaku uuna taya pulula omapya gawo ngono hage ya kwathele, yo taa kunu yo iikunwa mo yawo tayi mene.

Oku tekula oohi ogwo gumwe guli omukalo gwasimana moku mona iiyemo noku dhipaga po omukaga. Ohadhi tekulwa nelalakano dhi ka landithwe po opo omuntu awape oku iiyemo yoku mu kwathela nosho wo oku dhipaga po omukaga uuna aantu taya helele Oohi megumbo.

Uuna omuntu twi iyadha to tameke uunafaalama wokutekula oohi oshili shasimana wu kale todhi sile oshimpwiyu todhipe iikulya mbyoka hadhi li, ngoye to tala ngele omeya ogeli muundjolowele noku kaliwa koohi.

Ombuga oyo ehala ndoka ihaa ku lokwa okutya ano ihaa ku monika omata gomvula. Ohaku kala kuna ombepo nevi liliko tali pepwa. Evi ndika ohali kala lya pupyala moka itoo vulu okweenda ko oompadhi kombanda.

Mefuta otuli hatu adha mo oohi dhomaludhi gi ili nogi ili, oku za koohi ndhono oonshona, oohi dhopokati noshowo oohi ndhono oonene. Oohi oonene odho hadhi ithanwa ookalunga komefuta, oshoka oohi ndhika odhili hadhi kwata ko oshindji shomefuta.

Aanafaalama uuna omvula itaayi loko, oyeli haya longitha ominino dhono haya tula kohi yiimeno nelalakano lyoku kaleka evi lya tuta kiimeno.

Aataleli po ngele ye ya moshilongo oye li haya dhike ootenda dhawo, ya ninge oontanda, uuna taya iyadha kwatoka ndele ka ye na mpoka taya lala ya, shiwe oku mona olukalwa lwesiku ndoka.

Momahala gokutalelapo omuli hamu adhika iipundi niitaafula moka aatalelipo haya vulu okugodja yavule okuvululu kwa po nosho wo okuvapo ombepo manga inaa ya ya moondjila dhawo dhoku tala shoka yeendela.

Komahala gokuushimba otuli hatu adhako oondundu dhomamanya nomavi . Koondundu huka okuli haku adhikwa uumeno uushona wamenako. Ohatu adhako iinamwenyo ngaashi oondjima.

Iinamwenyo mbyoka hayi adhika pomahala ga gamenwa ongaashi ompanda. Ompanda oyi li ya simana oshoka ohayi tu etele aatalelipo okuza kiilongo yi ili noyi ili mboka haya futu iimaliwa koshilongo shetu.

Aaholi yokomafuta oye li ya tungako omagumbo, oongeleka, oosikola nosho woo ositola ndhoka haya ka landa iinima yawo uuna ye li moopumbwe momagumbo.

Iikwamawawa omwa kwatelwa oombaka ndhono hadhi kala momeya omathimbo gamwe. Ohadhi tekulwa nelalakano lyokulandulitha onyama noshowoo okudhi landitha kwaa mboka ye hole okutekula iikwamawawa ya fa mpano.

Kahenge osho oshiyamakuti shina omuthika, olutu olunene, omakutsi noshowo omukati. Oshinanwenyo shino ohatu shi adha mehala lya gamenwa, shili me tonatelo lyaalongi yo mehala moka taa tala kutya oshili muundjolowele wuli nawa.

Uunafalama wiikwamboga, aanafalama oyeli haya sile oshimpwiyu iimeno yawo taya endemo taya tala kutya oyili uundjolowele wuli nawa oyili tayi mene yu uvite ombili .

Aanafalama yuunimuna oyeli haya tekula oongombe nelalakano lyoku landitha piituthi iinene ngaashi oohango, oosa , okulanditha omahini nonyama.

Kiiputudhilo yopombanda otuli hatu hatu pewa ko elongo lyono lyokutekula oohi mono aanasikola haya longwa nkene yena oku kala taya tekula oohi nokudhi sila oshimpwiyu.

Muunafaalama wokutekula oohi oshili sha simana opo aanafaalama mbano yakale haye dhi sile oshimpwiyu mono taye dhipe iikulya kehe esiku taya tala woo ngele omuna omeya gagwana.

Pethimbo lyefudho unene tuu pomasiku gevalo lyomukulili nosho wo omuvo omupe, aanegumbo pamwe nosho wo aaniilonga pamwe oyeli hayayi komahala gomainyanyudho, hono taye ki iyuvitha nawa, taya yotha oonyama yo taya nu.

Aanafaalama oyeli haya tekula oongombe nelalakano lyoku landitha omahini, okudhi landitha noshowo okulanditha onyama niipa mbyoka hayi longithwa okulonga iilongomwa oyindji.

Pomahala ga gamenwa otuli hatu adhamo iiyamakuti. iiyamakuti mbika ngaaahi oonduli ndhono dhina oothingo oonde dho ohadhi nu omeya nokulya omafo.

Mongashingeyi aantu ihaya longitha we omatemo, ndele otuli hatu longitha uushina mbono hawu longithwa okufula omalambo, okuninga ominino nayikwawo yilwe yomepya.

Yimwe yo miiyimati mbyoka hatu adha moofalama oyo omatama . Omatama manga omagongwa ohaga kala omazizi ngele gapi taga ningi omatiligane . Ohatu galongitha oku tula miiyelelwa yetu.

Okutekula oohi oko kumwe komuunafalama wo moNamibia, hoka aanafalama mbaka haa tekula oohi dhomaludhi gi ili nogi ili. Nelalakano lyokulya onga oshelelwa megumbo noshowo okulanditha ya vule okumona iiyemo.

Pomahala gokutalela po otu li hatu adha po oonduda dhokulala, ndhoka dha longekidhwa nelalakano lyaamboka ya enda oondjila oonde, uuna taya iyadha kwa toka itaya vulu okushuna, ya vule okulala esiku ndyoka.

Uunafalama wiikwamboga owuli wa simana moshilongo oshoka ohatu likolamo oshindji shoka hatu vulu oku ka landitha tu mone iiyemo yokutu kwathela mpaka na mpeya noshowo oku fala komagumbo tu keyi longithe onga iitowalekitho.

Pomathimbo gopo mafudho aantu oyeli haya hingi oohauto dhawo yaka talelepo momakuti, moka haya ka tala iinamwenyo mbyoka tayi adhika mo noshowo omiti ndhoka dhili mo.

Ombuga olyo ehala lyakukuta moka ihaamu adhikwa omeya, oshoka Shiyenga shanangombe ihiidhengeko koombinga ndhoka. Mombuga ohatu adhamo oondundu, hoka hatu adha kwamena uumeno uushona mboka womombuga.

Aantu ngele taa ka kwata oohi, oye li haa longitha omikalo odhindji dhokuyula oohi, moka yamwe haa longitha oonete, yamwe taa longitha omayemele, yamwe ohaa longitha oondjolo. Koondjolo okwa pumbwa ku tulwe okanyama, opo ku ye ohi.

Muuyuni wonale aantu okwali haya thaneke komamanya kwali haye shi longitha onga omukalo go kukundathana nokushanga wo shoka yamona noku gandja omauyelele ko yakwawo.

Uuna omvula inayi loka, aanafaalama ohaya kutha ominino, yedhi kwatakanitha okuza momilonga, muunaala noshowo moondama, opo ya wape okutekela omahala gawo gokukunina iikunomwa yawo.

Oonkanga odho dhimwe dhomiikwamawawa ndhoka dhi li molupe lwoondjuhwa eyooloko oli li wala mpano kutya dho odhili dhina omilungu omitiligane ano dhina omalegele komilungu oondhjuhwa kadhina sha.

Muunamapya aanafaalama ohaya kunu omatama ngono haga kala omazizi uuna inagapya nohaga ningi omatiligane uuna gapi yotaya ka landitha kaantu yatule miiyelelwa .

Ngele twapewa omafudho otuli hatu iithana ookahewa nokuume ketu, tu iyuvithe nawa mpoka hatu kongo omahala ngoka omawanawa puna ombepo ombwaanawa po opwayela, atu yotha onyama atu nu iikunwa yetu, tu uvitathane mombili.

Kehulilo lyomvula aaniilonga pamwe oyeli haya ningi iituthi yawo. Iituthi mbika ohayi ningilwa pomahala gi ili nogi ili, moka haya umbu iimaliwa, taya landa omalovu nosho wo iikulya mbyoka taya ka lya pehala mpono taya ka ya.

Aanafaalama ohaya fulile ominino mevi, dhoka haya longitha uuna yakuna iimeno yawo ndele omvula inayi loka, ohayedhi longitha okutekela iimeno.

Shiyenga shaNangombe ngele e ga dhenge pevi, omeya oge li haga kuunguluka pomahala ngaashi uunala noshowo mooshana moka aanamukunda haa kutha oonete na kehe shoka haa vulu okuyulitha oohi ya ka kwate.

Yimwe yomiinamwenyo mbyono to adha pomahala ga gamenwa noshowo mokuti ongaashi oondjamba nuumenye. Oondjamba odho iinamwenyo iinene, mbyono yi na omakutsi omanene hayi longitha omunkati okunwa nokulya.

Komahala ga gamenwa otu li hatu adha ko iiyamakuti oyindji, yimwe yomuyo ongaashi ondjamba ndjoka ya tseyika nawa Kahenge. Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka iinene mokuti, yo ohayi longitha omunkati okulya nokunwa.

Moopoloyeka dhokutekula nokulanditha oondjuhwa, aanafalama oyeli haya tekula oondjuhwa, nomalalakano iipindi shi tayi keya, ya shiwe okuulikila aalandi shoka yena po.

Egumbo lyopamuthigululwakalo olya thikamapo kiiti yakambwa. Megumbo oha mu adhika oondunda dhoomwiidhi dha dhikwa niiti. Moondunda muno omo hatu pungula nenge tu lale.

Uupale owundji owuli hawu kala tawu monika nawa mwakunwa omwiidhi ngono hagu ithanwa ongwena. Omwiidhi nguno oha gu silwa oshimpwiyu . Ohaya kutha omambakumbaku yegu lime , gu kale guthike pamwe.

Aanafaalama ohaya tungu oondama dhoka haya longitha oku kwatela omeya. Omeya ngaka ohaga kwathele pethimbo lyokwenye uuna omvula itayi loko, opo ya wape okutekela iimeno yawo noshowo okupa iinamwenyo. Thimbo limwe ohaya kala yatula mo oohi, opo yakale taya tekulile mo oohi.

Moshilongo ohamu ningwa oopoloyeka dhokutekula oohi, moka aanafaalama haya longekidha omaludhi ngoka ye na po, yo aatalelipo taye ya okutala omaludhi ngaka nokukonakona nkene haga hupu.

Piituthi yomanyanyu ngaashi yoohango nosho woo omavalo, aantu ohaa landa nenge ya mbake omakuki ngono aantu haya topolelathana eta ya li yo ya nyanyukilwe pamwe.

Ongalangombe oyo oshinamwemyo shoka shafa ongombe, eyooloko olili owala mpaka kutya oongombe ohadhi tekulwa momagumbo, sho ohashi kala mokuti. Ohashi nu omeya nokulya omwiidhi.

Aanafaalama yokutekula oohi oyeli haya tungu oondama, moondama mono ohaya tula mo iikulya, taya tula mo nomeya oshowo omiti dhoka hadhi panga oohi opo dhi wape okukoka nokuvalathana yo yamone mo uuwanawa oshowo iiyemo yokulanda iiyelelwa komagumbo.

Pomathimbo gomvula tayi loko, omeya ohaga kala ga talama mooshana, nomomatale mono hatu kutha oonete tu wape oku ka kwata oohi nokudhi tela ngele omeya taga ende, dho tadhi kwatwa koonete dhetu.

Embakumbaku olyo eshina hatu longitha ngele oondima dha adha, okupulula momapya getu. Eshina ndika ohali ende kashona, ashike oli vule okulongitha oondoongi noshowo oongombe. Oli na omatemo nohali tulwa omahooli.

Iikwamboga oyo yimwe yo miimeno mbyoka hayi tila omutenya. Onkene aanafalama ohaya kambadhala okuyi kuna yeyi dhikila moothayila opo yi shuwe oku mona oonte dhetango, nenge tushe uuyelele ihe ita yi pi lela komutenya.

Moondunda dhopashinanena ohamu kala mwa pleyisitelwa nawa mu na omakende omanene nomalapi gokutula pomalende, muna woo oombete dha yelekekeka nawa iipundi nosho woo iitaafula mopoka aantu haya vulu okuntenteka shoka taya longitha.

Uunafaalama wokutekula oohi, ohawu kala wuli mekwatathano noofabulika moka oohi ndhika hadhi vulu okukatulwa moondoha, dhimwe tadhi tetwa, dho dhika tulwe pomahala gomangeshefelo.

Muushimba ohamu adhika oondundu, oondundu ndhoka ohadhi tukwathele oku keelela efundja uuna omvula yaloka. Iinamwenyo yimwe ngaashi oondjima omo hayi adhika moka.

Aantu oye li haa longitha oonete mokuyula oohi nelalakano ya fale komagumbo ya ka kukutike, ya ka landithe manga oontalala nosho wo okulya momagumbo.

Pomashala ngoka giikalekelwa nenge nditye momudhingoloko gwiikalelwa nelalakano mu menelwe uumeno, momudhingoloko muka oha mu kala muna omeya taga matuka, go ku kaleka uumeno ko kule nenota. Wo uumeno mbuka oha wu kala ta wu silwa oshimpwuyu opo kaa wukale wu na uupuka.

Aanafaalama oyeli haya tekula oongombe yaka landithe kwaamboka yena oohambo, piituthi iinene ngaashi oohango noosa, okulanditha omahini noshowoo onyama.

Oondundu odho iishitwa ya Kalunga, dhoka hadhi kala dha ningwa po komamanya nomavi ga ndumbala kumwe. Moondundu ohamu adhikwa muna iikololo moka iinamwenyo hayi vulu okukala tayi zi. Iinamwenyo ngaashi omakakala noshowo omayoka. Ko kombanda dhoondundu ohaku adhikwa wo ku na oondjima naantu ohaya vulu okukala taya londo ko.

Ondjamba nenge tutye kahenge oyo oshinamwemyo shoka oshinene kiinamwenyo iikwawo yina omakutsi omanene noshowo omuhati ngono hashi longitha okunwa omeya noshowo okulya.

Oohi dhomaludhi gi ili nolwaala gi ili odhili hadhi tekulwa momashala gomatalelipo, nelalakano aatalelipo yawape okumona nokukonaakona nokutala nokutseya omaludhi ngaka.

Muunafaalama woohi, oohi ngele dhavala omayi, omayi ogeli haga kwatwa nawa opo gawape okutendula uuhi mboka wuna okutekulwa , wuwape okulandithwapo nokweelelwapo.

Aatalelipo ya za kiilongo yi ili noyi ili ngele ye ya okutalela po oshilongo, oye li haya ningi oontanda dhawo mono taya lala uuna taya iyadha kaaye na omalukalwa gokulala.

Iikwamboga oyindji oyili hayi koko ya tulwa momuzile oshoka ohayi tila oonte dhetango yo aanafaalama oha yeya mo taya tala kutya iimeno mbika oyili tayi mene muukwatya watya ngiini.

Monangashingeyi aantu ihaya longitha we oonyala niiti ndele ohaya longitha uushina mboka walongwa okutha omavi noshowo okuganinga omapu tuwape okutulamo oombuto nge tatu kunu iimeno yetu.

Aanongontu oyeli hayetu longele iilongomwa oyindji ngaashi uushina mbono hawu longithwa okulonga omavi tuvule okutula mo oombuto dhetu.

Ongolo oyo oshiyamakuti hashi adhika momahala gomatalelepo shoka shafa oondongi shina oondjila dhomalwaala omatokele nomaluudhe. Oshinamwenyo shika oshili hashi li omwiidhi nokunwa omeya.

Komahala gokuushimba hatwaadha ko oondundu ndili kokule nomagumbo no koondundu ohatwadhako uumeno uushona. Pethimbo lyuutalala koondundu ohaku monika oshitsimine shoka shafa olwiithi shono hatu shiithana omume yuutalala.

Uuna omvula ya loka omeya ga kunguluka gefundja, omeya oge li haga etelele oohi ndhoka hatu kwata a tu ka kukutika komagumbo nokutula po tu lye iiyumbululwa.

Aanongontu oyeli ye tu longela po omashina gomaludhi gi ili, mpono hatu adha omashina ngono hatu longitha okuteta oomwiidhi, pomahala ngaashi uupale, dhi kale dhi thike pamwe.

Uunafaalama wokutekula oohi, omeya ogeli haga tulwa moondama, manga oohi inaadhi yamo, tamu tulwa iikulya, noshowo omiti, opo dhiwape okutulwamo, dho dhikalye shoka shilimo.

Shiyenga shanangombe ngele yega dhenge pevi nawa, omeya ohaga kunguluka, taga kungulukile momatale, moondama noshowo momilonga. Aananamukunda ohaya kutha oonete, opo yaka yuge oohi dhoku ninga osheelelwa.

Moopololeka dhokutekula oohi nomuunafaalama wokutekula oohi, omeya oha ga longekidhwa tango taga tulwa omiti nosho wo iikulya, nelalakano oohi tadhi ka tulwa mo omanga ooshona tadhi adha mo iinima ayihe.

Miiputudhilo yopombanda ohatu longwa nkene tuna okulonga miikunino yoohi, mono aalongi haya longo aalongwa nkene yena okutekula oohi ndhika, nkene yena okudhitula moondama, nkene yena okudhipa iikulya nosho wo omiti nankene yena okutala kutya odhili ngaa muundjolowele wuli nawa.

Aanangeshefa oye li haya tungu ooLodge mono hatu dhi adha pomahala ogendji gomainyanyudho . Muno otuli hatu monomo omayakulo gokupewa iikulya, tse ohatu adhamo oondunda dhokulala ndhoka tuli hatu futile.

Miikunino aanafaalama ohaya meneke wo uundombo, uundombo mboka ha ye wu helele noku wu tekela, opo wu wape okukoka ya vule oku wu fala komahala geengeshefelo hoka wu ka landithwe opo aanafaalama yi i monene iiyemo ya wo.

Uunawandesha osho oshikwamboga shono hashi liwa komidhi. Aanafaalama oye li haye shi meneke kombanda yomavi ogendji ge li kohi, opo shi wape oku koka shi vule okutewa nokuliwa.

Pethimbo lyiituthi yomuthigululwakalo, kiiputudhilo yopombanda, omuthigululwakalo kehe aantu oya li ha ya zala iikutu yawo, mpo aawambo ye li ha ya zala oompuku taa dhana iinyandwa yo ta ya fatulula omuhoko gwawo.

Komahala gokomafuta otuli hatu adhako omavindundu ngoka haga kala ga ningwapo komavi ga gongala gomahekevi. Huka aantu oyeli haya katalelapo yo taye keenda komafululu ngano.

Muuyuni wopaife uuna omvula haloka, omathimbo gokulima, otuli hatu longitha omambakumbaku oku pulula omapya getu atukunu se atutegelela yimene.

Omvula ngele ya loko omeya oha ga kala taga matuka nomuundombe moka aantu haya kutha oonete etaya kwata oohi yaka kuku tike, dhokulya nosho woo okulanditha ya wa pe okumona mo sha.

Aanafalama yokutekula oohi oye li haya ka tala koondamba kutya oohi odhi li muundjolowele wu li ngiini hono haya falako omiti niikulya yo taya tala kutya omeya oge li monkalo ombwanawa.

Oohi ohadhi tekulwa kaanafalama moka tadhi pewa omeya ga yela tadhi etelwa iikulya , dho tadhi pewa omiti nelalakano lyoku etela omunafaalama iiyemo noshowo okutidha po omukaga momagumbo.

Moshilongo otuli hatu adhamo oohi dhomaludhi gi ili nogi ili mono dhimwe hadhi kala dhina omalwaala omatokele gamwe omatiligane gena omalwaala omaluudhe dho dhimwe oombulawu.

Pomafudho, pomathimbo gokomatango, aantu oye li haa ka talela po omahala gomayinyanyudho. Omahala ngono haga kala taga monika nawa, ano tu tye haa yi naaholike yawo, taa ka landa iikulya, nosho wo okunwa.

Oontungwa dhoombale odhili dha simana momithigulwakalo, oshoka ohadhi longithwa momikalo dhi ili no dhi ili. Oontungwa ndhono hadhi ithanwa iililo, ohadhi longithwa okutulwa iimbombo.

Ngele oohi dhapumo wapumbwa oku tula mo oohi dhimwe mondama yoye, tango oho kutha mo omeya ngoka galuudha, to tula mo omeya omape, to tula mo omiti noshowo iikulya mbyoka ya pumbiwa koohi opo dhiwape oku koka.

Aanongontu oyeli ya longa omambakumbaku ga yooloka, mpoka puna omambakumbaku ngoka omakulu, omanene gena omatemo omanene, po opuna wumwe uushona wuna uutemo uushona, hatu ga longitha oku pulula momapya.

Omvula ngele yaloko, oohi odhi valele omayi moondama, momatale, noshowo momilonga. Aanafaalama yokutekula oohi ohaya kutha iilongitho yawo, yakataleko omayi ngoka, taga tendulwa oohi ndhoka taya katula moondama dhawo dhokutekulila.

Aanongontu oyetu etela po omashina ogendji. Gamwe gomomashina ngano ongaashi omashina ngoka hatu longitha okufula omalambo noshowo okutandula omamanya nokuninga wo omavi omapu.

Uuna omvula inaayi loka nenge pethimbo lyokwenye aanafaalama ohaya longitha ominino dhomeya, ndhoka hadhi Kala dhina omeya gaza moondama nenge koopomba opo yawape okukaleka iimeno yawo muundjolowele tayi mono omeya.

Omahala ogendji gokutalelapo otuli hatu adhapo oondunda dhokulala. Mehala lyokulala uuna tamuhilungile opuna twaadha puna iipundi po opuna wo omulio gwatema kaatu kwatwe kuutalala.

Mongashingeyi otuli hatu longitha uumbakumbaku opo tu wape oku teta po omwiidhi ngoka hagu longithwa oku kukutikwa yi ninge iikulya yiinamwenyo yopokwenye oshowo oshishosho shomomapya opo ya kale yena oshishosho sha gwana .

Oongombe odhi li hadhi tekulilwa iilonga oyendji. Okulanditha omahini, onyama noshowo iipa yawo hayi longithwa okuninga iinima yi ili no yi ili.

Aanafalama yunimuna oyeli haya tekula oongombe nelalakano lyoku landitha omahini, oongombe dhoka dhina omwenyo kaantu mboka yena iituthi noshowo onyama.

Oohi dhomakende otuli hatu dhimono uuna omvula yaloko omeya taga kunguluka nosho woo aanafalama oye li haya tekula oohi dhika nelalakano lyokulanditha, okukukutitha noshowoo okufala komagumbo yaka lye.

Ethimbo lyokuyungula oohi ngele lya hulu. Aanafaalama ohaya kuthamo omeya, noshowo kehe shoka hashi adhika shili mondama, yo opaleke mo, ya tulemo wo oohi dhimwe.

Pethimbo lyokwenye aantu oyeli haya ka talelapo omahala go mainyanyudho mpono haya yi ne lalakano yeki ikuthe uupyu. Pomahala mpano otuli hatu adhapo oondama dhomeya gayela noshowo iipundi yoku kalwa omitumba puna omizile.

Ombuga olyo ehala ndyoka lyiikalekelwa hali kala lyili kokule nomagumbo. Mombuga ohamu adhika oondundu no sho uumeno mbu uushona hawu monika wa ganya shaadhi mombuga ihamu kala muna omeya. Ohamu kala mwa yela.

Iikwamboga oyo yimwe yomiimeno mbyono yili hayi tila enota. Onkene aanafalama oyeli haya hitike ominino dhomeya kohi yadho, opo yiwape okukala tayi mono omeya, kehe ethimbo ndyoka yasa enota.

Muuyunu wapaife, aanongo oye li yalonga ko omashina. Omashina ngano oha tu ga longitha okumeneka uumeno nenge uumwiidhi mbono twe wu pumbwa nelalaka lyo ku ninga nande omiti dhontumba nenge okwiipa ngaa sha.

Aanafalama oye li haya longitha ominino dha kwatakanithwa okuza momilonga, muunala noshowo moondama, okutekela miikunino yawo uuna omvula inaayi loka.

Ombwa yomomeya oyo oshinamwenyo shoka hashi a dhikwa kefuta. Oshinamwenyo shika oshi na omauwanawa ogendji mono omagadhi gawo haga longithwa okwaaludha uuvu wiili no wiili yo iipa yawo oha yi longithwa okuninga omiya dhomoshiya.

Aanafaalama oyeli haya tula oombuto mooshako nelalakano lyokulanditha manga omvula inaayi loka kaanamapya mboka taye kiiyadha kaaye na oombuto dhagwana.

Ngele oopoloeka dhokutekula oohi dha hulu, aanambelewa ohaye ya okutala kutya oohi dhoka odha tekulwa muundjolowele wu li nawa. Yo taya gandja natango opoloeka onkwawo komu naf alama ngono.

Egumbo lyopamuthigululwakalo ohali kala lya thikama po kiiti, iiti ya kambwa. Ohatu adhamo oondunda dhiili nodhiili, moka mwa kwatelwa elimba. Elimba ondunda moka hamu kwatelwa oombuto, hamu kwatelwa oombiga, na kehe shimwe shoka hashi longithwa megumbo inashi pumbwa oku kala shili pondje.

Komahala gagamenwa otuli hatu aadhako iinamwenyo yothingo onde mbyoka hatu ithana oonduli, yina omalwala gomangwathi, iinamwenyo mbika uunene oha yili omafo gomiti.

Iikwamboga oyo li pamaludhi ogendji , mono tuna po oomboga ndhono hadhi mene momaludhi goongonga. Oomboga ndhika omafo gadho oge li haga liwa kaantu.

Oondundu odho omamanya ngoka omale guuka mombanda . Ohatu adhako uumeno wamena , ohatu adhako uunamwenyo ngaashi oondjima . Dho ohadhi adhikwa unene komahala gokuushimba.

Moshilongo otu na mo oohi dhomaludhi gi ili nogi ili, ndhoka hatu adha moondaama nomomafuta. Dhimwe oontiligane dhi na omalwaala omaluudhe, dhimwe oonshunga nomalwaala omakwawo gi ilile.

Aanafaalama yokutekula oohi ohaya longekidha oondama. Moondama ya tula mo omeya, iikulya yo taya tula mo oohi e tadhi kala dhi li metonatelo.

Aanongontu oyeli ye eta po omashina ogendji, yimwe yomugo ngaashi uushina woku teta po omamanya taye ga ningi omavi, uushina mbuno ohatu wu longitha oku fula omalambo, uuna twa hala oku tula mo sha nande oopaala.

Oohi ngele dha vala omayi, omayi oge li haga kuthwa mo, taga tulwa moombaali dhi ilile, moka taga ka tendulilwa, taga ningi uuntangu, ndhono oohi oonshona, tadhi kokele moka, opo dhi ka tulwe moka mu na oonene.

Ethimbo lyokufu una omvula yaloka nawa, mokuti otuli hatu adha mo iihwa yamena yaziza nawa na unene puundjila opo owala hapu kala pwayela.

Oombaka odho iikwamawawa mbyoka hayi tekulwa nelalakano lyonyama. Iikwamawawa mbika oyili molupe loondjuhwa yo ohayi kala iitokele.

Moshilongo otu li hatu adha mo oopololeka dhoku tekula oohi, moka aanafaalama mboka haye dhi tekula haya eta oohi dhawo, aantu tayeya okutala taye dhi konakona yo yashiwe okulanda.

Momapya gaanafaalama oyeli haya tula mo ominino dhomeya ndhono dha kwata kanithwa okuza komilonga, koondama nelalakano uuna omvula inaayi loka iimeno otayi kala ya gamenwa tayi mono omeya.

Aanafalama mooFabulika oyeli wo haya konakona uundjolowele wiilongithomwa mbyoka yili mo. Iilongithomwa ongaashi omeya, haya konakona ngele omeya ogeli muundjolowele uuwanawa nokulongithwa, uuna taye gatekelitha iimeno nenge taya tula mo oohi.

Moondama dhokutekula oohi, ngele oohi dha koko aanafaalama ohaya yi mo taye ke dhi kutha mo nelalakano lyoku ka landitha okukutika noku elela momagumbo.

Mombuga ohatu adha mo omamanya niikulundundu notu li hatu adha ko oomwiidhi dha kukuta, oshoka oku li ihaaku monika omvula kehe ethimbo.

Muunamapya aanafaalama oyeli haya kunu iimeno ngaashi omatama ngono haga kala omazizi ngele inagapya go taga ningi omatiligane ngele gapi. Ohatu ga longitha okutula miiyelelwa komagumbo.

Aanafaalama yokutekula oohi, oye li haye dhi sile oshimpwiyu, mono ye li haya kutha iikulya mbyoka yoohi, taye dhi faalele dhi koke, dho dhiwape okulandithwa po kwaamboka taya landa.

Yimwe yomi kwamakoko ongaashi omule kena matako ngono a tseyika nawa eyoka. Ohali adhika mokuti nenge tutye miihwa mono lili hali nyanga shoka tali li ohali zi komakwena.

Aanafaalama yuunayimuna oyeli haya tekula oongombe nelalakano lyoku landitha omahini, onyama, oongombe dho dhene shina omwenyo kiituthi ngaashi oohango nomavalo.

Komahala gokuushimba ngaashi unene kOvenduka ohatu adha ko oondundu. Oondundu ndhino ohatu dhi adha mokuti. Koondundu huno ohatu adha ko uunamwenyo ngaashi oondjima, po pevi oha pu kala pu na uuhwa uushona wa mena.

Omvula ngela ya loko, omeya ga kungulukila momatale , otuli hatu adha mo oohi moka aanamukunda haya kutha oonete , ya shiwe oku ka kwata oohi dhokuyelela nokukutika.

Omahala go kuushimba mokuti, po pepi noondjila otuli hat a dhapo iihwa, no mano ga mena, tse otuli wo hat a dhako oondundu, koondundu huno ohatu a dhako iinamwenyo ngaashi oondjima.

Aanilongo yomoo fabric oyeli haya pakele nawa noku viha, nosho wo oku tala uundjolowele waa shoka tashi landithwa manga Inaa ya fala momangeshefelo.

Oonyanga odho dhimwe dho mee mpumbiwa hatu longitha oku towaleka momahoka getu, nangele dha a dha aanafalama oha yedhi kuthamo, taye dhi fala komangeshefelo tu wa pe okulanda.

Moondjila odhindji dhokuya mokuti kuushiimba otuli hatu adha ko iikulundundu nomamanya, oondundu noshowo omano ogendji. Notuli wo hatu adha mo uuyamakuti ngaashi oondjima.

Pomahala gomayinyanyudho ngaashi pomafuta ohatu adha po oondunda noshowo uusitola woku landitha okulya mbyoka ya telekwa nale. Oondunda dhino odha ningilwa aayenda mboka ya za kokule po ohapu kala wo pu na omiti dha ziza nawa.

Yimwe yomiiyamakuti hatu adha moshilongo ongaashi oongolo. Oongolo odho iinamwenyo mbyoka yafa oondongi yina omalwaala omaluudhe nomatokele goondjila. Iinamwenyo mbika oyili hayi li omwiidhi.

Miiyamakuti omuna iinamenyo mbyono hatu ithana oondjima . Oondjima oyo iinamenyo mbyoka yili molupe lwomuntu . Ohayi adhikwa mokuti yo ohayi li omayapula noto adha yalonda komiti unene .

Opuna iikwamboga mbyoka hayi tila oonte dhetango onkene aanafaalama oyeli haya kunu iikwamboga mbika kohi yoothayila dhomizile opo kayi dhengwe komutenya yo yise.

Aanafalama yokutekela oohii oyeli hayedhisile oshipwiyu nokutala omeya ngoka ngelimo kutya ongangwana nokudhipa iikulya noshowo okutala kutya odhili mundjolowele wuli nawa.

Aantu oyendji oye hole okukala popepi nomafuta mpoka ye li haya tungu omagumbo gayo. Taya tungilwa po oosikola kepangelo, oongeleka nosho woo oositola moka taya vulu oku ka landa oompumbwe dhawo.

Shampa omvula yaloka. Omeya ohaga kunguluka, aantu ohaya kwata oohi dhomaludhi gaali , muna oohi ndhoka hatu ithana oohi dhomomeya noshowoo oohi dhomakende ndhoka aantu haya kakukutika yawape okulya pethimbo lyokwenye nenge pethimbo olyo tuu ndyoka.

Momagumbo otu li ha tu adhamo oondjuhwa ndhoka hadhi tekulwa nelalakano lyoku landitha. Okulanditha onyama yondjuhwa oshowo okulanditha dhina omwenyo.

Aantu oye li haya ningi omathigathano gokuhinga uuthanguthangu mpono hapu popiwa kutya konga a thiki tango ota pewa omagano gashike, omutiyali , omutitatu thimbo limwe noshowo omutine.

Kominkulo dhefuta ohatwadhako oombwa dhomomeya no dhina omauwanawa ogendji ngaashi okuza omagadhi ngono haga longithwa okupanga omauvu giili. Niipa yoombwa dhomomeya ohatwiilongitha okuninga oongaku nosho woo omiya dhomoshiya.

Nuuna omvula yili itayi loko nenge shili pokati komvula aanafaalama oyeli haya longitha ominino dhomeya, omeya ngoka haga kala Gaza koopomba ,gamwe ogaza muundama nenge muunala . Omeya ngaka ogeli haga kwathele oku hupitha iimeno yawo opo yiwape okumena uuna omvula itayi loko nenge mokati komvula mono omvula ihayi loko.

Aanafaalama yokutekula oohi oye li haye dho tonatele taya tala kutya omuna omeya gagwana moondama. Omuna wo iikulya yagwana, dho odhili mo dhina uundjolowele wuli nawa.

Omvula oyi li yi na omauwanawa ogendji, ya pumbiwa kaanafaalama, uuna taa meneke iimeno yawo, ashike ethimbo limwe omvula ohayi vulu okulokelela, mono tatu iyadha tu na iimeno tayi si, molwa omeya ogendji.

Momagumbo aantu oyeli haya tekula oondjuhwa nomalalakano gokulanditha omayi nokudhilanditha dhina omwenyo noshowoo okulanditha uuyuhwena noya vule okwiimonena iiyemo.

Pomahala gomatalelopo omuli hamu adhika oondunda, oondunda ndhoka aataleli po yeli haya futile. Oondunda ndhika ohadhi kala dha longwa molupe lyopashinanena moka hamu adhika iinima ayihe mbyoka aataleli po yeli ya pumbwa ngaashi oombete, iikulya ya telekekeka nawa noshowo iipundi yoku tenteka iinima.

Ngele aaniilonga ya pewa omafudho, oye li haa yi komahala gokwiinyanyudha, hono haa yi ya ka ninge oontanda, taa tala shoka shi li pehala mpoka, yo taa mono oombili dhokomwenyo.

Aanafaalama oyeli haya tekula oondjuhwa nelalakano lyoku landitha ngele pwa holoka iituthi, oku landitha onyama yondjuhwa, oku landitha omayi nosho woo uuyuhwena.

Aanafaalama yiimuna oyeli haya tekula oongombe nomalalakano gokulanditha omahini, onyama osho wo okulanditha ongombe yina omwenyo kwaamboka ye na iituthi ngaashi oohango.

Yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi kookoloka ongaashi ongandu hatu yi adha unene momilonga. Oongandu odhili dha fa omakoko ano tutye omakoko ngoka omanene gashiga ko.

Oondjuhwa odhili hadhi tekulilwa omalalakano gayooloka. Mono hatu dhi tekula molwa omayi, tuke ga landithe, go omayi gamwe tatu ga thigi po, gatendulwe ga ninge uuyuhwena, mboka hatu tekula e ta wu koko, tuwu landithe po.

Oshikunino shoku tekula oohi ohashi tameke tango tamu fulu ondama. Ondama mono muna oku tula omeya, iikulya noshowo omiti dhokukaleka oohi muundjolowele thimbo tadhi koko.

Shampa wa kunu oohi dhoye mondama owa pumbwa okutula mo omeya ga yela, to tula mo omiti ndhoka dha pumbiwa mo noshowo wu tule mo iikulya opo oohi ndhino dhi kale dhi na uundjolowele, dho dhi koke nokuvalathana.

Moopoloyeka dhoku tekula oohi aanafaalama oyeli haya tula omeya moondama, moondama muno taya tula iikulya nomiti ndhoka dha pumbiwa koohi opo dhi wape okukoka.

Aantu oyeli hayayi ko matale hoka haku adhika oohi taya yiko noonete, omayemele oshowo iiyaha ya kakwate oohi yo taya fala komagumbo gawo.

Momapya nganafalama yiikwambonga otuli hatwadhamo ombonga dhomalidhi ngili nongili ombonga dhika ohadhi kunwa tadhimene nelalakano yetulandithe tse tukalye komagumbo.

Mokuti komahala gokuushimba nosho wo mombuga otuli hatu adhamo oondundu. Oondundu dhika odha ningwa po komavi nomamanya guuka mombanda. Oondundu huno ohatu adhako kuna uumeno wamenako se ohatu adhako uunene uunamwenyo ngaashi, oondjima.

Moshilongo otuli hatu adha mo omuhoko gwaayelele. Aantu mbaka ohaya kala unene mokuti moka omo haya mono iikuya yawo nosho wo omeya gokunwa.

Pomahala gagamenwa otuli hatwaa dhapo iiyamakuti oyindji. Iiyamakuti mbika ongaashi oomenye, oondjamba ndjoka yatseyika nawa kahenge yina omunkati ngoka hayi longitha okunwa noshowo okulya.

Komahala gagamenwa hakwaadhika iiyamakuti ngaashi ookahenge. Kahenge osho oshinamwenyo shoka oshinene kiinamwenyo iikwawo shina omakutsi omanene nomunkati.

Ngele omvula yaloko omeya gakunguluka ogeli haga etelele oohi dhomaludhi gi ili nogi ili. Oohi dhika ongaashi omakende ngono aantu haya kwata yakakukutike nokulanditha nokulya momagumbo.

Muushimba otuli hatu adhamo omahala gagamenwa ngono geli mokuti. Huno ohatu adhako kuna uushitwe mbono hatu kala twapanda okutala onkene ohaye tu tulileko iipundi tukaleko omitumba.

Aa afa Alana to ku tekula oohi, oye li ha ya longekidha oondama, taya tulamo omeya, iikulya, nakehe shoka sha pumbiwa koohi dhiwape oku koka, mpanga ina ye dhi tulamo.

Muunamapya nuuniimuna omuli muna uuwanawa owundji ngashi mokukuna iilya noshowo omapungu ohatu vulu okumonamo uusila mboka hatu telekitha iimbombo yetu , tse ohatu vulu okumonamo oomboga ndhoka hatu teleke tu elele noku monawo oonyama muuniimuna.

Omvula ngele ya loko, ooyene yomagumbo oyeli haya kongo oombakumbaku, tadhi pulula momapya, aantu taya kunu, yo iilya tayi mene nethimbo.

Momagumbo gopashinanena moondunda dhoku lala otuli hatu adha mo oosikopa mono hatu tula iikutu yetu, otuli wo hatu adha mo iitaafula mono hatu tula iikwamagadhi yetu.

Aanafaalama mboka haya tekula oondjuuhwa oha yedhi tekulile omalalakano gayooloka mboka yamwe haya tekula yalandithe, yamwe taya tekula yalandithe omayi, yo yamwe taya tekula yalandithe uuyuhwena ngele watendulwa momayi.

Mokuti otuli hatu adhamo iihwa yi ili noyi ili, noshowo omiti. Muunshitwe watya ngeyi ohawu tu etele aatalelipo okuza kiilongo yi ili noyi ili, mboka hayeya taya futu iimaliwa koshilongo shetu, opo yawape okutalamo mokuti.

Uuna omvula ya loka omeya ga kunguluka aanamukunda naanafalama oyeli haa kutha oonete taa kwata oohi ,taa kukutike ,taa landitha nokutula po momagumbo.

Yimwe yomoopoloyeka moshilongo etsiko lyomiti moka aantu haya kutha iihupulo, taya fulu iilambo yo taya tsike mo omiti. Omiti ndhino ohadhi tsikwa nelalakano lyokutupa omizile nosho woo okugandja iikulya kiinamwenyo yetu.

Iikwamboga mbyoka yili hayi si uuna yadhengwa koone dhetango oyili hayi kunwa pomahala gagamenwa ga sindololwa koonete mono yili hayi pewa omeya geli puundjolowele wuli nawa.

Mombuga omu li hamu adhikwa oondundu, omamanya nosho wo uumeno uushona, mbono hawu mene pomathimbo kwe enda okamvula. Oshoka komahala huno, ihaku lokwa lela unene.

Aanafaalama mboka yokutekula oohi oye li haa tungu oondama, moondama moka haye dhi tula, dho shampa dha koko taye dhi munu, taa ke dhi landitha, dho dhimwe taa fala komagumbo.

Kiiputudhilo yokwiilongela uunafalama wo kutekula oohi, aalongwa nenge tutye aanaskola mboka oyeli haya pewa opoloyeka, opoloyeka dhono talongwa nkene yena okutekula oohi.

Uunafalama womomapya mbono wuli hawu ningwa omvula ayihe , uuna shenga shanangombe inega dhenga pevi. Aanafalama oyali haya kutha ominino, ominino ndhono tadhi nana omeya kuza moondama nomomatale yi tutike evi yi wape oku meneka oombuto.

Omagumbo gopaife ogeli haga ningwa noondhopi, opo aantu ya ninge shono hashi ithanwa oongulu. Moongulu muno omo hatu siikilile iiyuma yetu, tse omo wo hatu lala.

Aanafalama oyeli haya meneke omiti dhi ili nodhi ili muupoto. Nelalakano shampa dhamene, dhiwape okuya mongeshefa mpoka aalandi hayalanda taya katsika komagumbo gawo.

Aatalelipo yaza kiilongo yi ili noyi ili ohayeya kutalelapo oshilongo shontumba ethimbo limwe ohayi iyadha kayena mpoka taya zi onke ohaya dhiki ootenda dhawo yawpe okuninga oontanda.

Poombelewa nomuupale owundji omu li ha mu kunwa omwiidhi ngono ha gu ithanwa ongwena. Omwiidhi nguno ogwa pumbwa okukala ha gu silwa oshimpwiyu, mpono pu na uumbakumbaku ha wu longithwa oku gu teta opo gu kale gu thike pamwe.

Epangelo olili hali gandja oopololeka dhokutekula oohi kaanafalama yontumba ngele pwa piti ethimbo oyeli haya katala iilonga yomunafalama kutya okuli ngaa atula miilonga shono apewa.

Kuushimba otuli hatu adhako oondundu niikulundundu nomamanya. Komahala huno ohatu adhako iihwa yamena, tse ohatu adhako iinamwenyo ngaashi oondjima dha londa ko.

Muunamapya omu li hamu adhika iikwamboga mbyoka ha yi tila oku mena tayi dhengwa koonte dhetango, onkene aanafaalama ohaya kambadhala ya meneke iikwamboga mbika pomahala ga gamenwa.

Iinamwenyo yomawawa oyili pamaludhi gaali puna mbyono hayi tuka naambyoka ihaa yi tuka, mbyono hayi tuka oyo uudhila wuli pamaludhi ogendji , puna omadhila omanene, omadhila gopokati oshowo uudhila mboka uushona.

Piituthi yomanyanyu ngaashi pomavalo, poohango noshowo pethimbo lyevalo lyomukulili, aantu ohaya landa omakuki ngono haya ka teta yo taya topolele aanegumbo.

Oku tekula oohi oko kumwe komoopoloyeka dhili moshilongo shetu moka aakwashigwana yeli haya tekula oohi nelalakano lyoku landitha noshowo ngele aataleli po ta yeya moshilongo ta yeya oku tala oohi ndhoka tadhi adhika moshilongo shetu.

Moombuga nosho wo komahala gomuushimba otu li hatu adha mo omavi ga ndumbalala ngoka gu uka mombanda, ngono hatu ula kutya ogo oondundu. Oondundu ndhika odhi li dha simana, oshoka uunamwenyo ngaashi oondjima oko hadhi kala, dho odhi li wo hadhi keelele oombepo ndhoka oonene, nosho wo omafundja.

Oshilando pangelo olyo ehala lyili pokati koshilongo. Oshilando pangelo ohashi ithanwa oVenduka moka ohatu adha mo omatungo omale ga tungekeka, oopate oombwanawa dha tulwa ooteya niimeno ya ziza nawa.

Etekulo lyoohi olyo limwe lyo muunafaalama wu li wasimana moshilongo muka, oshoka oohi ndhika ohadhi tekulwa nelalakano dhi ka landithwe ontalala dho dhimwe dha kukuta tu vule okumona iiyelelwa momagumbo.

Opuna oohi odhindji moshilongo, po opuna wo dhono hadhiya nefundja. Oohi dhika ohadhi monika ngele omvula ya loka omeya taga tondoka yo naantu taya kutha oontungwa yamwe taya kutha oontete yaka yuge oohi ya vule okutulapo oshi elelwa dho dhimwe taya ka landitha noku kukutika.

Mokuti nopomahala ga gamenwa otuli hatu adhapo iinamwenyo ngaashi ondjamba ndjoka ya tseyika nawa kahenge. Oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka iinene muuyuni yina omakutsi omanene nomunkati.

Oongala ngombe odho dhimwe dhominamwenyo yomokuti oshinamwenyo shika shili molupe lwongombe hashi nu omeya sho tashi li omwiidhi hashi adhika mokuti nopomahala gomatalelwepo.

Moondama aantu oyeli haya dhikimo oonete nelalakano lyoku kwata oohi uuna omeya tage ki inyenga dho oohi tadhi inyengelemo tadhi kwatwa ya wape okumona iiyelelwa noku landithwa.

Uuna wuna oshituthi shohango , eshasho ,oosa nenge pamwe oshituthi shevalo opuna oofabulika mono hamu ningwa oongala ndhono twapumbwa okufaalela aaholike yetu.

Omamanya gopaunshitwe ngono haga ithanwa oondundu ano omavi ga ndumbala ge li mumwe nomamanya ga uka mombanda. Komavi huno ohatu adhako iinamwenyo ngaashi oondjima. Ohaga kala. unene komahala gokuushimba osho wo mombuga.

Dhimwe dhomo mahala moshilongo mutuli hatu adha mo omiti ndhono hati ndhono hatu ithana oontsara omombuga. Mono hadhi kala dha kondekedhwa komamanya iimeno mbino oyili hayi mene nokukala pethimbo ele kayina omeya.

Komahala gokuushimba okuli kuna iikulundundu onkee omagumbo ohaga tungwa, gamwe ogeli pevi gamwe ogeli pombanda, oshoka gamwe ohaga kala galonda pombanda taga tungilwa ano nditye kombanda yoondundu.

Moosikola dhomiiputudhilo yopombanda, otu li hatu mono elongo nkene tu na oku longa momeya. Mono hatu longwa nkene tu na oku longa noohi. Okudhi tekula, okudhi kutha momeya nosho wo oku tula mo dhimwe.

Oondundu odhili hadhi longekidhwa momahala gomatalelepo, moka aatalelipo haya vulu okumona olukwa lwesiku nenge lwomasiku ngoka yelipo. Mondunda muka ohatu adhamo iipundi yalongwa momiti, oombete, uutafula, nakehe shoka sha pumbiwa mondunda yoku lala.

Oongolo odho iinamwenyo hayi kàla pomahala gagamenwa. Iinamwenyo mbino oyi li moludhi lwoondoongi. Yi na oondjila oontokele noonduudhe. Iinamwenyo mbino ohayi li omwiidhi, yo unene ohayi kala puungundu.

Kommahala gokuushimba ohatu monoko oondundu dhomavi nomamanya. Koondundu hoka ohaku kala kwa mena uumeno. Oha tu adhako uunamwenyo ngaashi oondjima. Odhili hadhi tu kwatha noku keelela omeya gefundja una shiyenga shaNangombe a loka unene.

Momahala gomatalelepo omo ha tu adha iiyamakuti. Iiyamakuti ngaashi oonduli, oompo, oonime nosho woo uumenye, naatalelipo woo yaza kiilongo yi ili, noyi ili ohayeya oku talelapo oshilongo ta ya tala iinamwenyo mbika.

Oonewewe oyo iitekulwa namwenyo, hayi tekulwa momagumbo noshowo moofaalama. Oonewewe oyeli ye na omalwaala gayooloka yo oye na woo ooniga. Oonewewe ohaye tu pe onyama oshowo iimaliwa ngele twa landitha.

Oondundu odho iishitwa yaKalunga ndhoka hadhi kala dha ningwa po kevi nomamanya geli kumwe gu uka mombanda. Koondundu huka ohatu adha ko oondjima, dho oondundu ohadhi kwathele wo okukaleke omeya kokule nenge omafundja geya opo omeya kaaga vule okupita.

Muuyuni woshinanena omuli mwalongwa iilongomwa ngaashi omambakumbaku ngoka haga tete omwiidhi. Omwiidhi nguka ohagu kukutikwa nelalakano lyokuninga uuhoho, ohagu faalelwa koofaalama hoka kuna iimuna ngaashi iikombo noongombe opo dhiwape okumona iikulya.

Mongashingeyi aantu ihaya longitha we omatemo okulonga momapya. Ohatu longitha omambakumbaku okupulula nelalakano lyoku kunamo iikunomwa yetu.

Aanafaalamaoye li ye na oohambo dhoongombe, ndhoka haya landitha uuna pu na iituthi, ngaashi oohango, taa landitha onyama, omahini, yo niipa oyi li hayi longithwa oku ninga iinnima oyindji.

Una omvula yili yaloka nawa omeya ohaga kala ga talama mooshana noshowo momatale moka aanamukunda nenge aantu yopomudhingoloko haya kutha oonete opo yaka yulu oohi, ya wape oku mona osheelelwa.

Momilonga nomomafuta otuli hatu adhamo oosikepa. Moosikepa muno ohatu adhamo muna oondunda dhokulala, uundjugo wokwiiwathela, iipundi yokukala uuna twahungila ngele tatweende momeya.

Aatalelelipo mboka ya za kiilongo yi ili noyi ili osho woo aanona yokoosikola oyeli haya yi momalweendo gomokuti kuushimba mono taya ka tala iimeno mbyoka tayi adhika mo nosho woo iinamwenyo yomokuti.

Pomatala goongeshefelo giikulya ohatu adha po iikulya ya yomaludhi gi ili nogi ili ,yimwe oyo pamuthigululwakalo yo yimwe oyo pashinanena, iikulya mbino oongaashi uundjuhwa ,iithima ,uutalashe nosho wo oonyanga nomatama gatetwa nawa.

Egumbo lyopamuthigululwakalo olili lya thikamapo kiiti yakambwa. Megumbo muka ohatu adhamo dhili dha dhikwa niiti dhina oomwidhi pombanda, oondunda ndhika odhili dha topolwa moka mumwe hamu tulwa iiyuma mumwe omo hatu lala hatu ithanamo ondjugo.

Ombuga oyo ehala hoka kwa yela, tatu adha ko owala uumeno uushona, uunamwenyo uushona mboka hawu vulu okukala tawu hupu kaapuna omeya, oodundu. Ombuga oyili hayi nana aatalelipo.

Mongashingeyi, uunafaalama wokutekula oohi, owu li hawu vulu okuningwa nopomagumbo getu, tatu tungu oondama, tatu landa iikulya yoohi, tatu landa omiti, tse tatu tula mo omeya, tatu tula mo noohi dhetu ndhoka twa hala okumuna.

Aanafaalama oya konga po ondunge ompe yokumeneka uumeno manga uushona, tawu mene wu li momudhingoloko moka tamu adhika kehe shoka wa pumbwa. Omudhingoloko nguka ohagu ningwa nelalakano lyokukwathela uumeno mbuka wu mene kokule nuupuka mboka tawu vulu okupiyaganeka emeno lyawo. Momudhingoloko muka ohamu adhika omeya ga gwana nosho wo oonte dhetango dha gwana okumeneka okameno.

Embakumbaku olyo eshina ndyoka hatu longitha oku pulula, oku teta po oomwiidhi nomiti dhoka inaadhi pumbiwa. Nelalakano lyoku kuna po iikunomwa mbyoka twa pumbwa notwa hala oku meneka.

Kefuta okuli haku a dhika omadhila omaluudhe ngoka haguulwa omadhila gomomeya. Omadhila ngano ogeli haga hupu komeya gefuta nosho woo kiikulya mbyoka ta yi zi mefuta ngaashi nande oohi dhoka dha sa nosho woo yilwe mbyoka yili mefuta.

Momahala goku talelapo oha mukala mu na oondunda , ndhoka aatalelipo haya futu oondando ndhi dha tulwapo , nelalakano olyo ku kala mo uuna kaaye na mpo taya vulu oku kala.

Momagumbo gopashinanena ohamu kala tamu monika nawa muna omiti dha ziza nawa, muna omahala moka aanona haya vulu okudhanena, mo ohamu kala wo muna uutale uushona, mboka aantu uuna yu uvite uupyu, haya vulu okuya mo yaka kuthe omalutu gawo uupyu.

Ngele Nashenga shaNangombe yega dhenge pevi omadhiya nomatale ohaga kala guudha omeya noohi ohadhi monika tadhi kunguluka, yo aantu taya kutha uundjolo , oonete noshowoo omayemele yaka yuule oohi dhokweelelela nokulanditha.

Oohi oha dhi vulu okutekulwa nelalakano lyoku dhi kaleka po noshowo okuninga ongeshefa, moka oohi tadhi tekulwa ta dhi koko na shampa dha koko e tadhi yugwa mo tadhi ka landithwa pomatala, tadhi falwa wo komagumbo dhi ka longithwe dhi ninge oshihelelwa sho megumbo.

Kakele komambakumbaku ngoka hga longithwa oku pulula momapya aanongontu oye etapo woo omambakumbaku ngoka haga longithwa okuteta omwiidhi. Omwiidhi ndhika ohadhi tetwapo nelalakano puningwe ofaalama nenge puningwe ngaa sha nande omatungo taga tungwapo. Oomwiidhi ndhika ohadhi longithwa oku kwathela iinamwenyo pomathimbo gokwenye.